Akɔdada dzi yim eye ŋutsuvi ɖeka eda eƒe akɔ eye wokɔ eƒe gbalevi dadam ɖe nugoa me. Amewo le efli me eyina ɖe akɔdage. Gasɔ hã le afi ma eye amewo kpla asi akɔ hele mɔkpɔm be yewoava de akɔ.

Nyɔnu kple ŋutsu, amea ɖewo nɔ anyi eye wodo nu abe dekɔnu ene. Woko ebe ekɔ gbe woƒe exɔwoe eye eɖewo lé nu ɖe ta, eɖewo ɖɔ kuku, eɖewo lé ega ɖe asi, ɖevi ɖeka le me.

ŋutsu kple nyɔnu wóle atsitre eye eɖewo le tsofi ɖa asi eye wóle yɔdo ɖem si wɔ aɖi ame ɖe me nyɔnu eve la le adzɔge edze ɖom eye

Eŋu kpo afɔku eye amewo va fɔ ame kukuawo kɔkɔm ɖe eɔu ɖeka me eye kpovitɔwo ƒe ŋuwo hã le afi ma. Amewo xa do e asiwui hafi ameawo kɔm.

Amewo le emɔ zɔm eɖewo le tedzi dzi eye eɖewo le esɔ dzi eye du gã aɖe le wo ŋgɔ yi ke wozɔmɔ yina ɖe eme, tedzia ɖewo kɔ agba ɖe megbe eye amewo le ati kple akplɔwo ɖe asi.

Xɔme tutula le xɔme tutum, enɔnyi eye wo lé nusi wo kɔ tutuna xɔme ɖe asi, emɔ ƒo nu le etome nee eye wole to ɖom ehawo, tsesi le eƒe axa dzi.

Etsitoƒe le afi ma eye ɖevi wɔme etɔ̃. Ɖeka eƒu du gbɔna va wo gbɔ eye ɖeka nɔ ekpɔm. Ame tsitsiwo le womgbe ɖa henɔ wo kpɔm. exɔ ʋi aɖe ŋuti ye wo le.